Omuntu eli pehwata lyeenyanga ndyoka takutha tatula moshiyaha opo avule okudhitule meshako.

Uunona uyali tawu matuka. Kamwe okahumbata okayemele komutse, wumwe owa humbata uundini. Opu na wo egumbo lyoPashiwambo moka mu na oondunda dhoomwiidhi.

Embakumbaku lyokupulula, aantu ohaalongitha embakumbaku okupululitha omapya ngawo opo yavule okukunamo iikunomwa yomomapya.

Onduli ya thikama momwiidhi ya kundulukwa komiti. Onduli ompu okumona, oshoka oyi na othingo onde ndjoka hayi longitha okulya omafo pombanda yomiti.

Oondundu, omiti nomilonga. Omulonga otagu ulike kaagu na sha omeya nomiti otadhi ulike dha kukuta.

Mpaka opena oombaka nokatale ke na omeya. Oombaka dhimwe odhindji odhili kombanda yokatale, ombaka yimwe oyili mokatale momeya. Oombaka dhika ondiinekela otadhi tekulwa.

Omumati eli moshikunino, eli po ta kwatakanitha ominino dhono tadhi ka longithwa okushashamina omeya moshikunino.

Oondjamba dhili mokati komamanya. Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shono shili miinanwenyo mbyono hakutiwa iinamwenyo iinene yili itano.

Ndino ehala lyoku tekula oondjuhwa. Mpano opena uundjuhwa owundji tawu tekulwa, po opena uuyemele uushunga mbono wuna omeya niikulya yoondjuhwa.

Oshitaafula shina uuyaha, mbuno wuna iinima ya yooloka. kamwe okena oshimbombo, kamwe okena omboga no kashona kena omagadhi goongongo. pooha dhuu yaha opuna omakunde ngono I naa ga pya.

Embakumbaku lyokupulula mepya moka tamu vulu okukunwa iinima ya yooloka ngaashi omakunde, iilya, omapungu, omakanuwa, oofukwa noshowo oyindji yindji.

Opu na iihwa nomuti gumwe omunene. Omuti nguno otagu vulu okulongithwa okugondjwa nokukeelela komutenya. Iihwa otayi vulu okutetwa e tayi kukutikwa e tayi longithwa onga iikuni yokuteleka.

Embakumbaku tali pulula mepya shampa nee ngele embakumbaku lya mana okupulula otamu kunwa iilya, omakunde noofukwa nomakanuwa.

Iinamwenyo yayoloka. Opena onduli, uumenye, ongolo noompo, nuudhila wuli mombanda.

Oka dama kena omeya, moka muna oohi, kombanda yokandama okuna oka shipe hoka ta ka vulu oku gamena oohi, kiinima ya yooloka.

Oondjuhwa dha topolwa miikuku ya yoloka moka dhilimo tadhi tekulwa. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono taga vulu oku landithwa. Oondjuhwa otadhi vulu oku landithwa onga onyama.

Mpaka opena epandaanda lyoku enda koompadhi ndyoka lili koha dhefuta. Opena aantu taya ende nayamwe yakumutumba kohi yuundunda. Opena omilunga nomatungo gopashinanena.

Oshimeno shino ohashi ithanwa Welwitschia mirabilis sho ohashi mene mombuga. Mombuga mono ohamu kala ethimbo inamu mona omeya, onkene oshimeno shino ohashi kwata lela omeya ethimbo eleka.

Mem okwa humbata oshiyaha kombanda yomutse shi na iilya. Iilya mbino ohayi ithanwa omahangu. Oyo hayi ka ninga uusila mbono tawu teleke oshimbombo.

Omumati athikama momeya geli metale, mono muna oohi. Etale ndino olya topolwa miitopolwa ya yooloka , ye omumati nguno oku li po ta haaleke oohi iikulya.

Epya tali ulike li na iimeno mbyono ya kunwa ndele eta yi piti. Mpano opu na eepayipi ndhoka tadhi longithwa okutekela iimeno opo yi vule oku pita nawa.

Oshitaafula shina okayaha kena oshimbombo, netiti moka muna onyama. Oshimbombo shino osha telekwa nuusila womahangu.

Oombwa dhomomeya dhi li komutunda. Oombwa dhomomeya ohadhi gandja omagadhi ngono haga vulu okugwaywa koshipa ngele owi iyadha wu na uunkundi woshipa. Oshipa shayo ohayi vulu okuningwa omapaya.

Mpano opuna iitaafula niipundi yili mehala lyoku iyuvitha nawa, oto vulu oku yako nookuume koye nenge omuholike goye. Olyili pokuma puna eendundu ngoye oto vulu oku kuutumba pondje eto dhengwa kombepo yatalala nawa.

Omuntu eli mokati koohi. Oohi dhika otadhi ulike dhi li monete ndjoka yili momeya. Ota ulike ta kwata oohi, ta kutha monete.